Omukono ogulaga nti gwa musawo kuba guliku, guliku omuzungu kyayeta gilavusi nga ela gulinha nhi kyegugemye mu ngalo, nga gulinha kyegugemye mu ngalo, nga eyindhi efanhanha, eli kungalo, elinga masiki ela kangyete masiski kuba yeghumbyemu.

Elyato nga lili ku maadhi nga era mulimu abantu abalityaimemu nga kuliku elangi ibiri oba isatu nga elangi gyendhi kubonhaku esoka ghansi ya bululu era nga eilaku gyendhi kubonha mmyufu nga mulimu nhe ebintu ebindhi bingiku.

Elyato nga liri mulangi endhirugavu nga mulimu omuntu agemye enkasi yalisira ere kumbali era nga amaadhi gakivuvu nga ghaligho n'ebintu ebiryagho ebitera okuba kumaadhi agho elyato gheriri ghene.

Eiduuka elye ngoye kumbali bambaiza ebidole engoye era ghaliwo omuvubuka ayetwise ekintu kumutwe nga ali kutambula yali kugya mumaiso ghano ghaliwo ebintu abaana byebazanisa okugeza nga ebimotoka, obugaaligaali ebyo bityo

Abaana nga bambaire yunifoomu era eyunifoimu ya budhozi nga buli mulangi emyufu era omusomesa ali ku olubagho ali ku ghandhika nga era abaana batyaime abandhi bali kughandhika nga onho oghundhi alinze muno na bandhi balinze munho nga onho oghundhi aghanhike obugalo bubiri.

Abasaadha nga bali kubita mu lugudho n'ebigadi byaibwe. Nga era ebigadi ebyo babisibyeku ebidomolo. Nga era abasaadha abo bemeleire waigulu ku bigadi. Yabayo n'omusaadha owundhi nga ali va emberi yebali kugya ng'ali kwira muno eno ati. Era yebali kuja eraga nti eyo yona eriyo emiti.

Omusaadha nga ayambaire akakofira kumutwe.... Nga ayambaire akakofira kumutwe yayambala nakamyufu omudhozi omumyufu eitale era, era yayambala n'empale enimpi nga eri mulangi endhirugavu nga era alaga nti lina byalikuvuba munnhandha.

Emeeza nga eriku ekintu kye basibye mundhagala nga era kitekwa okuba nga lughombbo lwa nkoko era balusibyemu bulungi, nga ghale ghaligho kumbali ghaligho omwana ali ku lingilila ekintu ekyo ekili ku meeza.

Emmotoka edhitambuza abasabaze kunguudo nga era erinha byetise nga mulimu n'abantu mummotoka eyo oba osobola okugyeta takisi nga era ghangulu ghaliyo omufaliso n'amakutiya agalimu ebintu ebindhi.

Omusaadha nga ali ku kyalani nga ali kutunga nga era alinze gwa munho emberi nga era ataire amagulu gombi ku kyalani nga ebigere bulimu ebidhiko edha langi eya kyenvu.

Endhuki egwire kukamuli akaboneka obulungi eino akasikiriza n'amaiso agomuntu nagebighuka nga endhuki era egwiireku erikunhunhamu omudhenhenhe nga akamuli ako kalina erangi eya bbulu.

Ebedhi edhe miti nga dhiligho nnhingi nnhingi mu buzungu era nga mumiti edhe ndhaghulo nga era nhi ghale ere ghaligho akagangu kendhoghoza nti abadhikuma mwe ba tyama nga nhere ndhi kulengerayo enhumba eyeibati nga era eriyo nhe miti edhetoloirwe enhumba eyo.

Abatunzi ab'obunyama nh'ebintu ebindhi amasoda nh'amaadhi nga bali ku basi nga basi eboneka nti eyemeleire. Nga bali kughanhiriza bale abatyaime mu basi okugula ebintu bye balinabyo nga era ebasi mpanvu inho nga eri mu langi eya kilagala, mwabaamu nhi langi eya kyenvu.

Ekimuli ekya kye ekimuli ekya langi eya kakobe nga eriyo ekighuka eki kigworeku nha era kumbali ghale ghaligho obumuli obundhi obweru nga bulimu olufu lufu nga era nhi ghale ere kumbali oluyi lule olundhi oluyi lunho olwo mikono omugedha eriyo amakoola agali mu langi eya kilagala.

Amaido nga gali mupakuli era nga agandhi bagasusisa nga agandhi tibagasusisa nga era epakuli eri kumukeka nga era niwale kumbali ghaligho olugoye olulimu obulungi obummyufu n'obwabulu, n'obwirugavu, n'obwapinkipinki.

Ekifo ekilaga nti kibugabuga nga kilimu amayumba kyabamu nh'abantu nga bali kutambula, kyabamu nh'emiti, kyabamu nhe ebintu ebindhi eby'endhaghulo, ebindhi ebitegeerekeka ebindhi nga tisobola ku bitegeera.

Akayumba akatontono nga kawanvu wanvu bakaserekesa eisubi wamberi wako ghaligho emiti egyendhaghulo niwano wosokera ghaligho eisubi nga liri mulangi eyakiragala.

Omwana ali mu lyato nga ela mu lyato omwo mulimu ebibala eby'endaghulo. Mulimu amenvu mwabaamu eipapali, enhanhansi, mwabaamu wotameroni nh'ebindhi bingi nga ela ghaligho nh'elyato ghale kumbali nga ela lili ku maadhi lili kusaabala.

Omusigiti nga gulinha akantu akaghanvu ghale kumbali era nga giliku ebintu ebye kyentoloze ghangulu ghayo nga era ghaligho nhe buzimbe ebindhi kumbali ere nga bingi bingi ebya kalina nhe bitali bya kalina nga mulimu nhe miti edhiri mu langi eya kilagala.

Abasaadha basatu nga era baboneka nga bali kuloba, kuba bagemye obuti obuliku endhobo. Nga era bali mu langi endirugavu, nga era nhi ghebali amaadhi galiku elangi endhirugavu nhi langi eyindhi etategerekeka.

Abantu nga bali kuvuba nga ela bali kuvubila mu lyato. Nga amaadhi ge bali kutambulira ku galiku elangi eya bbululu kungulu. Nga ela onho ayemeleile enho gwendi bonhaku, ayambaile akadhoozi aka langi eya kyenvu, nh'akapale akammyufu.

Olusozi olughanvu nga lulikuyugha amaadhi okuva eitale okwiika ghansi nga era amaadhi ago mangyi nga olusozi olwameraku nhemiti lwameraku eisuubi nhebintu ebindi

Omuvubuka ye twise omu gugu ogwe ngoye ku mutwe ali tambula mu lugudho, ghaligho epiki einhuma ghe eri kugya mule mwenhe ali kugya munho kumbali kwo lugudho kule kuliku ekibira ekye miti.

Endhuki nga egwiire kukimuli, ekimuli kinho ekilaga nga nhibinho ebimuli ebiba kumipapali egyebeta emisaadha era nga endhuki erinhunhamu omudhenhenhe.

Endhuki nga era endhuki dhinho nnhigi inho tidhibalika nhibwoba osobola obala otya kuba nhingi era nga dhiri kukisasala nga ekisasala ekyo Kiri mulangyi eyakyenvu

enhumba nga eri ghagati mu nsozi nga era galigho ne bigogo, nga era enhumba bagiserekesa amabaati aga kiragala ng'era ni kumbalighale ghaligho enhandha nga era ghaligho nhe miti egigheraku.

Ekisolo nga kili kumbali okwo lugudho nga olugudho lubitamu ghagati nga kule kuliku ensiko nhi kule ensiko nga era ekisolo ekyo kighuguleire nga kilinze nga kilinha ye kilinze oba kiyinza okuba nga kibweinhe omuntu nga era ekisolo ekyo kilimu elangi ebiri endhirugavu nhe ndheru.

Omughala nga alaga nti alinha omukolo gwaliku ka mwete omughala aye bbe tategerekeka, ali oti mughala oti mulenzi kuba ghansi tili bonhayo, nga alinha kyali kufugha kinho kye bakozesa okufugha amalobozi nhi ga vaamu era nga ghaligho abandhi abemeleile bamulingiliile nga era beghombese inho.

Omusaadha omulimi ali laga nti alina byali kusimba nga bili mu kikapu era nga kale tili ku bibonaku, aye nga alaga nti alina byali simba nga ayambaile ebbutusi yayambala nh'akakofiira ku mutwe, yayambala nh'engoye edha buli idho abalimi dhebalimilamu.